<hesitation> salaamaalekum monsieur Ba maa ngi lay nuyu di la ziyaar di <hesitation> di la gërëm ci invitation bi di rafetlu bu baax émission bi <hesitation> di nuyu mbokku auditeurs yi di di leen wax ni <hesitation> maa ngi tudd Massiré Badji nekk <hesitation> adjoint chef de <hesitation> adjoint chef <hesitation> chef service <hesitation> agriculture bu Louga waaw <hesitation> ma yamale foofu présentation bi di di xaar ton laaj yeeg tontu yi ba

waa jërëjëf monsieur Ba di la di la gërëm bu baax di wax ni thème bii thème bi dafa dafa am solo dafa am solo lool lool lool lool parce que dañuy wax wàllum changement climatique te changement climatique buñ ko waxee mooy maanaam thème d' actualité la waaw di jamono bii nii nga xamante ne surtout surtout suñu mbokku baykat yi nga xamante ne dañuy soxla lu ñu naan information climatique bi te maanaam lu ñu wax changement climatique boo ko déggee rekk mooy maanaam saa yu ñu nee changement climatique am na wala ñu ngi koy ñu ngi koy nemmeeku ci benn dëkk mooy <hesitation> ay coppite yi nga xamante ñu ngi koy ñu ngi koy gis ci maanaam lu demee ni ki <hesitation> température bi di yokku ah lu demee ni ki maanaam saison des pluies di di déranger wu ah lu demee ni ki maanaam niveau de la mer di yokku waaw ci maanaam ci yooyu noonu ci maanaam ci seetlu yooyu la ñuy mën a wax ni lii ah lii kat ay manifestations changement climatique la waaw loolu la ñuy mën a wax ci maanaam manifestations changement climatique noonu la ñu ko mën a noonu la ñu ko mën a <hesitation> leeralee maanaam ci moo koo xamante ne en fait <hesitation> noonu lañ ko mën a leeralee ci boppu baykat yi nga xamante ne maanaam <hesitation> noonu la ñu ko mën a komparandee daal waaw

waa jërëjëf <hesitation> balaa maa ñëw ci laaj boobu sax dama bëggoon a en fait dafa am lu ma lu ma lu ma bëggoon a tijjee d' abord mooy maanaam suñu suñu dëkk yi nga xam ne mooy comme suñu dëkku Sénégal yi <breath> suñu économie dafa baser wu principalement ci li ñuy wax économie rurale économie rurale nag boo ko déggee mooy maanaam wàllum càmm wàllum mbay wàllum pêche waaw te yooyu maanaam à chaque fois dafay dépendre trop ci maanaam lu ñuy wax précipitation mooy maanaam wàllum taw mi <breath> waaw te taw boobu noonu nag en fait dafa lier wu dafa am benn forte dépendance dafa am benn maanaam dañ koo dafa dafa dafa dépendre trop ci li ñuy wax taw yooyu noonu dafa dépendre tro en fait dafa am benn forte dépendance ci changement climatique yi <smacks lips> donc à chaque fois bu am bu ñu <hesitation> bu ñu sentir changement climatique mi ngi am rekk mooy maanaam <breath> in changement climatique yooyu dafay influer ci <hesitation> précipitation yooyu maanaam ci taw yooyu noonu <breath> te maanaam bu bu influer ci ci taw yooyu noonu maanaam baykat bi da koy sentir bu baax a baax a baax a baax léegi maanaam pour ñëw ci sa ci sa ci sa laaj bi mooy maanaam <breath> yan yan coppi yan coppite la ñuy gis ci wàllum <hesitation> mbay mi <breath> ci wàllu mbay mi mun nañ ci gis maanaam lu ñuy wax ay baisse de rendement agricole baisse de rendement rendement agricole maanaam <smacks lips> bu baykat bi doon am deux tonnes à l' hectare ah par exemple mu doon am deux tonnes à l' hectare léegi dañuy gis ni maanaam day am wàññeeku da ngay gis mu am une tonne à l' hectare wala mu am zero virgule cin cinq tonnes à l' hectare wala sax amaana mu bañ a am dara waaw loolu yépp dañ ko ciy gis <smacks lips> waaw beneen bi si topp mooy li nga xamante ne mooy <hesitation> parasites yi maanaam li nga xamante ne mooy sonal <hesitation> mbay mi mooy maanaam yu sew yeeg yi nga xamante ne mooy feeñ maanaam dafay dafay dafay gën a tar peut être maanaam dafay changer place tamit dootul loo loo xamante ne dañ koy mun a contrôler waaw beneen aspect la ci maanaam <hesitation> changement climatique yi beneen aspect bi ci topp mooy <hesitation> voilà zone de culture optimale yi dafay changer tamit maanam lu ñuy wax maanaam xam nga Sénégal nu mu tëddee dafa am lu ñuy wax ay zones agro écologique <smacks lips> waaw zone agro écologique yooyu nag maanaam dafa am chaque zone dafa am benn maanaam culture bi nga xamante ne wala ay cultures yi nga xamante ne mooy adapté wu par rapport ak zone agro écologique yooyu noonu léegi nag bu demee ba carte variétale bi di changer nga xamante maanaam fu ñu mënoon a bay par exemple maïs dootuñu ko fa mën a bay waaw loolu yépp maanaam ay jafe-jafe la yoo xamante ne mun nañ koo gis ci wàllum changement climatique te loolu nag bu amee maanaam dañuy nemmeeku muyam ay li ñuy wax exode rural exode rural dañ koy gis ah dañuy dañuy dañuy nemmeeku tamit loo xamante ne maanaam dañ koy wax ay <hesitation> perte de perte de nu mu tuddati <hesitation> perte PIB yi ci perte <hesitation> contribution PIB bi ci <hesitation> kii wu ba ci ba ci mbay bi dafay am <hesitation> dafay am benn baisse recette recette d' exploitation yi dafay am tamit benn baisse li nga xamate ne maanaam baykat bi lu mu doon dugal ci poche am maanaam dafay am lu ci wàññeeku lu baax a baax a baax a baax waaw

<noise> waaw kay jërëjëf <hesitation> ci laaj bi am na solo maanaam pour ñu dëkku ci maanaam dëkkul ci ma <hesitation> li ngay wax noonu voilà <hesitation> dafa am ñaari ñaari ñaari mbir dafa am lu ñuy lu tubaab bi di wax mesure d' aténuation ak mesure d' adaptation waaw dama xamul ndax peut être ndax nañ ko mën a tekki ci wolof waaw xam naa ne après dinaa la bàyyi nga gën koo xóotal mais maanaam ci mesure d' aténuation yooyu noonu mesure aténuation mooy maanaam aténuation mooy nga wàññi bien que doo doo ko mën a doo ko mën a wàññi carrément mais au moins nga di am loo ci def maanaam pour pour mu wàññeeku <breath> ci mesure d' aténuation boobu noonu mooy maanaam dañu war a wàññi li ñu naan émission gaz à effet de serre maanaam loolu pour ñu pour mu mën a nekk dañuy <hesitation> réduire les émissions de gaz à effet de serre <breath> loolu pour mu mun a nekk maanaam il faut que ñuy am ay maanaam ay comportement yu bees ci wàllu mbay mi comportement yu bees yooyu mooy maanaam ñu bañ a yàq ndox ñu bañ a di yàq ndox mi te xam ni maanaam comme ñun suñu dëkk bi dafa dépendre effectivement ci pluvial mooy li ñu naan mbayum mbayum nawet na ñuy xam nu ñuy maanaam nu ñuy nu ñuy gérer suñu ndox ah beneen mbir mi mooy suñuy techniques agricoles maanaam ñiy faral di utiliser matière organique boo xamante ne dafay permettre suuf si di mën a garder ndox mi beneen bi mooy <hesitation> di di faral di def rotation comme par exemple fi nga bayoon ren nga bàyyi ko dem bay i feneen ah di faral di def jachère tamit maanaam noppal suuf si bàyyi suuf si mu noppalu ah loolu yépp ci ay mesures d' aténuation la bokk li ñu naan aussi tamit séquestrer nga séquestrer carbone mooy maanaam <hesitation> en fait nga nga nga nga <breath> nga jëmbat ay garab parce que garab moom ak nit daanaka dañ naan antagonisme la waaw parce que nit ki bu bu bu noyyee dafay jël li ñu naan oxygène daal di dégager liñ naan <hesitation> CO2 alors que garab contraire bi la garab moom buy noyyi day jël day jël CO2 bi ah daa di libérer liñ naan oxygène voilà <breath> donc loolu moo tax mu am solo yooyu noonu loolu moo tax mu daal di nekk loo xamante ne dafa am solo par rapport ak maanaam li ñu naan <hesitation> mesure d' adaptation yi nag <noise> mesure d' adaptation yi lu ci lu ci ëpp solo mooy maanaam li ñuy wax recherche maanaam li waa ISRA di def maanaam di créer ay variétés yu bees ay variétés yoo xamante ne dafay adapté wu ci zone bi maanaam dafay doon ay variétés yi nga xamante ne seen cycle dafay gàtt waaw yooyu yépp dafay am solo li nga xamante ne dañ koy wax ay constitution de banque semence locale ñoo xamante ne waa dëkk bi ñooy garder seen i seen i jiwu bopp yooyu yépp dafay am solo ah li ñuy wax ay ay bassin de rétention maanaam ñiy garder ndox mi di am fu ñu ko fu ñu ko fu ñu ko garder loo xamante ni ndox même bu manquer tamit dinañ fa mën a dem am luñ fa luñ fa luñ fa luñ fa tibb ah li ñuy wax tamit <hesitation> la lutte anti érosive ah <hesitation> maanaam <hesitation> érosion hydrique éro érosion hydrique mooy li nga xamante ne ndox mi bu ñëwee day nëw rekk daal di faagaagal am lu ñuy wax érosion éolienne nag * yooyu ñoom seen yooyu ah lu ñuy wax tamit <hesitation> lutte contre la salinité des terres mooy maanaam suuf si nga xamante ne <hesitation> xorom si dakoy nangu ah loolu yépp si mesure d' adaptation yooyu noonu la bokk <breath> li li nga xamante ne mooy li ma waxoon sànq mooy restauration amélioration fertilité des sols mooy maanaam ñu jéem a jëlaat suuf si di ko def matière organique di ko noppal di def ay rotation ah bu ko defee yooyu yépp mooy maanaam ci mesure d'adaptation yooyu noonu ci la bokk pour mën a <hesitation> dékku changement climatique yooyu nga xamante ne ñu ngi voilà même ci wàllum prévisions yi li nga xamante ne information climatique bi maanaam di ko jëfandikoo ah yooyu yépp dafa nekk loo xamante ne dafa am solo parce que information climatique boobu noonu mooy tax baykat bi di xam ban période la war a semer ban période la war a récolter mooy ban période mooy récol période récolte optimale li ñuy wax période de récolte optimale ah yooyu yëépp dafa am solo information climatique boobu noonu nag <breath> waaw buggoon naa ñu dellusiwaat si nag bu baax a baax a baax

<hesitation> <hesitation> waa jërëjëf maanaam waa waa waa waa ANACIM ñi ñu wax waa ANACIM ñi nga xamante ne ñoo yor météo Sénégal <breath> ñoom pour dellusiwaat maanaam ci information climatique bi ñoom dañuy produire li ñu naan quatre types d' information climatique waaw bu ci njëkk mooy li ñu naan prévision :fa saisonière prévision saisonière boo ko déggee mooy maanaam dañ naan nawetu ren bii kat ah dina taw lu bëri wala boog nawetu ren bi ah taw bi dina yemoomaay wala boog nawetu ren bii kat ah taw bi dina xaw a <hesitation> xaw a doy waar waaw loolu mooy maanaam prévision saisonière loo xamante ne dafay joxe aspect global lu saison bi yépp lay joxe waaw loolu nag bu ko bu ko bu ko météo joxee c' est pour que nga xam yow miy baykat bi ban variété nga war a utiliser nga xamante ne boo jiwee di nga ko mën a récolter waaw parce loolu dafay am solo parce que boo xamee ne nawet bi par exemple trois mois lay def nga semer benn variété boo xamante ne pour mu boucler cycle am quatre mois lay def ah yow mii kat boo boo waa yaa tooñ sa bopp vraiment ah bu ko defee <hesitation> boo xamee variété bi di nga xam tamit ban date nga war a mën a ji bu ñu la nee ah ren jii kat taw yi dina teel a commencer yow di nga xam ban date ngay ji ak ban date nga nar a prévoir pour récolter waaw beneen bi ci topp mooy prévision décadaire prévision décadaire boo ko déggee mooy prévision boo xamante ne chaque dix jours lañ koy pro lañ koy def chaque dix jours la waa météo di génne information boobu noonu <breath> boobu nag maanaam lu tax mu am solo mooy moom moo lay jox wàllum alertes yi <breath> alerte <noise> alerte boo ko déggee mooy soit dinañ la ne dans dans peut être cinq jours dina am benn inondation maanaam mbënd waaw bu nar a am wala benn <hesitation> foudre mooy dënnu dënnu yi surtout ñi nga xamante ne ñoo nekk ci dënnu dëkku àll yi da leen di faral di sonal ndax day faral di ray <breath> li ñu naan day faral di décimer bétails yi day faral di ray jur gi waaw loolu nag maanaam dafay am solo pour ñu di ko xam wala dina ngelaw ngelaw lu métti <smacks lips> waaye bu ko defee nag yow baykat bi di nga mën a xam <breath> <hesitation> di di nga mën a xam kañ ngay maanaam def sa li ñu naan épandage d' engrais kañ ngay mën a suy sa engrais di nga xam kañ ngay war a mën a traiter parce :fa que yow baykat bi buñ la nee tay jii <hesitation> par exemple suba adafa nar a taw ah taw bu fort ca ca yow nga dem ca ñu ne la par exemple suba ci suba suba ci ngoon dafa nar a taw taw bu fort yow nga dem ci suba sa daal di suy sa engrais boo suyee sa engrais mu daal di taw <breath> bu tawee nag taw bi daal di ravager lépp maanaam yow jàpp nga ne engrais :frabi nga defoon gàncax gi jë jëfandikoo na ko alors que ga li nga defoon yépp maanaam taw bi da koo daal di lu ñu naan érosion hydrique bi da koo daal di yóbbaale waaw maanaam loolu dafay am solo baykat yi di ko xam di xam kañ lay taw ak kañ la ñu war a épandre seen engrais kañ la ñu war a traiter ah ak kañ la ñu war a def sarclobinage sarclobinage mooy maanaam benn opération technique la boo xamante ne dafay allier sarclage ak binage sarclage mooy maanaam nga dindi ñax yi binage mooy nga yëngal suuf si <breath> waaw <hesitation>

waaw fertilisation des sols dafa dafa dafa am solo concervation fertilisation mais nga may ma tuuti rekk ma eggali sama sama sama sama kii bi parce que dama waxoon dafay joxe quatre types d' informations climatique ñaar yi laa jot a lim <breath> mu des mu des <hesitation> prévision quotidiennes yi ah ak prévision lu ñu naan <hesitation> waa prévision quotidienne ak prévisions instantanées yi <breath> waaw prévision quotidienne yi nag parce que dañu xam ne en fait maanaam lu ñu naan informartion climatique dafa nekk loo xamante ne dafa gaaw a c' est c' est périsaable daal dafa gaaw a dafa gaaw a am lu koy lu koy lu koy soppi waaw moo tax waa météo bu ko defee ñoom chaque jour dañuy génne lu ñu naan deux bulletins météorologiques waaw bu ko defee à chaque fois ñuy gën a <hesitation> di di di di di di di yee di di di di woo nit yi maanaam di leen wax ni maanaam en fait bu am bu dee lii lañ leen waxoon tamit jàpp leen ni ci diggante bi lii de ak lii dina am soppeeku na waaw wala genre affaire yooyu noonu parce que loolu tamit daf ci ama solo waaw beneen bi mooy prévision insatntanées yi prévisions instantanées yi mooy maanaam li nga xamante ne dañ la naan dans quatre heures rekk wala dans dans dans dans deux heures peut être dina eggsi ah loolu dafa am solo maanaam surtout suñu lu may waxaat moo doon li ma waxoon sànq rekk pour suñu mbokku <hesitation> ñi nga xam ne ñoo nekk ci àll bi <breath> waaw da ciy am solo parce que mën nañ la ne <hesitation> dans quatre heures dina am benn événement bu extrème buy am soit dina aam benn ngelaw bu fort wala benn dënnu wala benn <hesitation> benn comment on appelle ça benn <hesitation> waaw vent violent dënnu ah waaw genre genre événement yu extrème yooyu noonu quoi voilà effectivement c' est ça voilà léegi sa question bi c' etait par rapport à

waaw

voilà concervation ak fertilisation si changement climat bi maanaam loolu <hesitation> dafa nekk lu nga xamante ne <hesitation> baykat bi da cee war a <hesitation> di si teel a taxaw parce que fertilisation bu ñu ko tuddee maanaam du rekk nga jël sa engrais pour di ko <hesitation> suy ci ci tool bi pour mun a am ay rendements yu baax maanaam suuf si tamit dafay aajowoo comme ni ma ko waxee woon sànq des fois ñu koy noppal ñu def jachère des fois nga def rotation di ci def matière organique loolu yépp dafa nekk li nga xamante ne dafay participer ci fertilisation waaw fertilisation sol surtout matière organique bi matière orgaique bi baykat yi war nañ ci di gën a maanaam tos bi waaw di ci di ko gën a di amander suuf si di ko may doole parce que suñu suuf si léegi dañoo seetlu ne maanaam suuf si amatul doole moo tax même bu ñu porodiwiiree tamit production bi tamit à chaque fois dafay des waaw mais nag <hesitation> bay maanaam engrais tamit ci la waaw mais di def engrais tamit mais di xam doses yi dafa am solo parce que bu ñu nee <hesitation> maïs maïs wala énu ne riz wala ñu ne leneen ak leneen à chaque fois dafay am ay dosage waaw waaw <hesitation> <hesitation>

d' accord jërëjëf <hesitation> laaj boobu am na solo ndax suñu mbokku baykat yi <breath> <hesitation> des fois dañuy am jafe-jafe pour xam fan la ñuy jëlee information climatique boobu noonu <breath> maanaam information climatique boobu noonu ñu ngi koy faral di amee maanaam ci rajo yi ah comme rajo <hesitation> RTS tay jii ah bu fekkoon te ne ànd naag sama naataangoo bi nga xam ne <hesitation> waa météo la <hesitation> en fait digoon na ma sax ne dina ñëw ci émission bi mais xam naa ni <breath> dafa xaw a dafa xaw a diis bu beneen yoonee insaa àllaa peut être dina ñëw <hesitation> maanaam ñu ngi koy amee ci ci rajo yi ci tele yi site web ANACIM am na WWW.anacim.sn ku fa dugg di nga am information yi nga xamante ne ah di nga dina leer ndax dinañ la jox <hesitation> li nga soxla yépp ci information <breath> si wàllum climat bi dinan la ko jox ma répéter waat ko WWW.anacim.sn waaw <hesitation> ci mun nañ la envoyer SMS ci sa téléphone maanaam message ñu message la ko <breath> ah maanaam nag bi nga xamante ne en fait mooy mooy mooy mooy bi nga xamante ne bu bu bu gën a récent bi mooy pour ñi nga xamante ne léegi dañoo yor Smartphone yi <hesitation> ñi yor Smartphone yi mun nañu installer application bu ñuy wax météo Sénégal météo Séné météo Sénégal buñ ko buñ ko buñ ko intaller seen téléphone bi genre application lay doon buñ ko buñ ko defeee dinañu mën a am information à temps réel waaw ci maanaam climat bi ak lépp lu ñu soxla ci maanaam wàllum <hesitation> météo waaw

waaw Fora waaw noonu laa ko

waa waa comme waa ANCAR wala wala comme ñun ñii nga ñëw SDDR wala nga dem DRDR ñoom dinañ dinañ dinañ leen faral di <hesitation> jox <hesitation> information climatique yooyu noonu buñ ko buñ ko soxlaa waaw

waaw <hesitation> jërëjëf choix des variétés <breath> <hesitation> maanaam nu ma ko waxee woon sànq rekk <hesitation> loolu maanaam dafa am solo

waa ci prévision saisonière bi la ëpp solo ndax boo xamee ni maanaam saison bi kat ah nawet bi ren jii nar naa taw bu baax ah war ngaa mën a dem uti <hesitation> jiw boo xamante maanaam cycle am peut être du gàtt trop te boo xamante ne maanaam dina la mun a produire loo xamante ne <hesitation> yow mii kat di nga ci gis sa bopp waaw <hesitation> beneen bi mooy maanaam xam nga bu njëkk ba boo seetloo waa Boal dañ doon def li ñu naan semis à sec semis à sec du mil waaw te loolu noonu maanaam <hesitation> en fait doonuñu woon am peut être prévisions yii léegi bu ko defee dañuy semer <hesitation> le mil à sec buñ ko semer à sec <hesitation> mil bi <hesitation> maanaam mu daal di am peut être benn benn benn benn pause wala benn <hesitation> taw bi gëj a taw bu ko defee <hesitation> ji boobu ñu ji noonu ci suuf si maanaam du du wala du sax wala book li ciy sax du bëri bu ko defee paysan bi il est obligé peut être mu dem àndatewaat wala mu dem utiwaat xaalis ah pour utiwaat yeneen jiw yoo xamante ne maanaam yeneen dépenses la koy jural te loolu dafay métti maanaam loolu noonu mënoon na koo mënoon na koo fàggu bu fennekente ne am na information climatique bi est ce que gis nga bu baax maanaam bu amoon information climatique boobu maanaam loolu mu def noonu maanaam daal di semer le mil à sec te mu leer ko ni peut être du gaaw a am taw ah manaam mu am ay pertes de semence mu dem utiwaat xaalis pour maanaam resemer loolu maanaam day métti ci moom waaw loolu noonu jafe-jafe la boo xamante ne daal na dal suñu baykat yi <hesitation> bu njëkk ba <hesitation> te daanuñu woon fekk daanuñu woon am information climatique yooyu noonu <hesitation> <breath> beneen bi ci topp mooy <hesitation> beneen bi si topp mooy maanaam <hesitation> am xam nga am na ay cultures yoo xamante ne maanaam bu <hesitation> baykat bi bu amee information climatique bi mën na changer li ñu naan <hesitation> culture boobu noonu ma jox la benn exemple rekk mooy maanaam en 2014 am na ay baykat yi nga xamante ne dañoo changer seen culture maïs parce que maïs dafa nekk culture bi nga xamante ne dafa bëgg ndox ah ñu dem bay i <hesitation> sésam moo sésam mooy bene waaw ñu dem bay i bene parce que dañ leen wax ni <hesitation> dañu am information climatique selon que <hesitation> prévision bi ça va passer de de bas à normale mooy maanaam prévision bi <hesitation> lu ñu lu ñu lu ñu lu ñu dëgmal dafa dafa dafa nar a jógee ci loo xamante ne <hesitation> luy yées la nar a jëm normale waaw loolu moo tax nag information climatique boobu am solo ci maanaam wàllum <hesitation> chois des semence yeeg <hesitation> choix des spéculations waaw

waaw prévision décadaire boobu noonu en fait dina tax baykat bi maanaam xam ban période lay épandre engrais waaw épandage d' engrais bi da koy dina ko xam dina tax tamit mu xam ban période la war a def traitement pesticide maanaam war a traiter pour pour pour dàq <hesitation> li ñu naan maanaam yu sew sewaéan yi nga xam ne mooy sonal <hesitation> mbay mi waaw parce que ma imaazineel rekk maanaam nga par exemple tay jii ma am sama tool ah ma dem traiter léegi maanaam ma traiter ko ma traiter ko ba pare trente minutes après rekk mu daal di taw taw bu fort maanaam taw yi bu ñëwee li ma traiter woon yépp kon dootul amati benn njëriñ waaw maanaam yàq naa fa yàq naa fa temps yàq naa fa xaalis yàq naa fa énergie waaw te bu je suis obligé encore ma dem utiwaat encore yeneen <hesitation> kii pour maanaam ñëw traiter waat moo tax nag information climatique ba si bay baykat yi dan ko war a di ko maanaam waratuñ sax toog di xaar information bi di leen fekk si mais ñoom ñoo war a dem di fekk i ji information climatique yooyu noonu waaw